barkan mu da warhaka yanzu haka ina nan a tsakiyar garin maiduguri kuma kamar yadda kuke gani a bayana haryanzu ana iya ganin girman barnan da ambaliyar ta haifar tun daga safiyar talata bayan fashewar ma datsar ruwa tsakiyar birnin maiduguri kusan anrufe gaba daya babbar kasuwa dake cikin garin an rufeta an kuma mayar da ita zuwa gefen gari domin gujewa hadurruka makarantu da aka bude a wannan makon an sake rufewa a duk fadin jihar sakamakon wannan bala'in wannan ambaliyar ruwa ta haifar da mummunar tangarda ga al'ummar yau da kullum a birnin maiguduri babbar jihar borno sakamakon haka duban mutane suka rasa matsugunan su wasu sun koma sana'o'i yan gudun hijira da aka tanadar a sassa daban daban na gari inda kungiyar ceton yara ke bada tallafi amma mafi yawan mutane da suka rasa muhalli sunfi zaban zuwa guraren yan uwa da abokan arziki ko fita waje da gari domin samun mafaka mai aminci yanzu haka ina cikin sassa yan gudun hijira laba jajin a maiduguri kwanaki kadan bayan aukuwar wannan mummunar ambaliyar da tafi tada tabarbaran halin rayuwa a yankin jami'an sun kasan ce anan har karfe tara na dare don raba kayan abinci guda dubu uku ga iyalan da ambaliyar ta shafa wannan tallafi ya temaka matuka wajen rage wa mutane radadin halin da suka tsinci kansu aciki a tsawon kwanaki da suka gabata rayuwa a maiduguri ya tsaya cak hanya guda da mutane ke bi itace naman mafaka da kuma kokarin farfadowa daga wannan bala'i hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu na cigaba da kokari don tallafawa wannan abaliyar da ta shafa amma haryanzu akwai bukatar gaggawa na samar da abinci ruwan sha magunguna da kuma mafaka mai dorewa ga wadannan suka rasa komai a karshe wannan bala'i ya sake nuna muhimmanci samar da ingattatun matakan kariya daga ambaliya da kuma tallafawa masu fama a bala'o'i ta hanyar dorewa

akwai hanyoyi daban daban da uwa zata iya amfani da su wajen shayar da jaririn ta daya daga cikin hanyoyin itace yacce ake rike kallon kafa wannan hanya tana da matukar amfani ga uwa da akayiwa aiki tiyata a ciki ko kuma wanda take da nono mai girma acikin wannan hanyar zaki rike jaririn kamar yadda ake rike kallon kafa da kafarki da kuma hannunki a gefe zaki rike kan jaririn da hannun dama inda yatsan babban hannu zai kasance akan kennen dama na jariri sannan yatsan shafawa yana kunnen hagu sai ki rike nononki da hannun gu ki dagashi kadan domin nonon ya kasan ce dai dai da hancin jaririn saiki safa kan bakin jaririn da kan nonon har sai ya bude baki sosai da zarar ya bude baki saiki kawo shi kusa da nono ki cikin sauri amma kuma a hankali idan ya kama nonon da kyau bai kamata kiji zafi ba idan kina jin zafi akwai yiwuwar bai kama nonon da kyau ba hanya ta biyu itace rike jariri ta ketare wannan hanya ne da ake amfani sosai musamman da jarirai yan kasa da wata daya saboda basu da isashen iko daidaita kansu a wannan hanyar zaki riqe nonon ki da hannun hagu sannan kisa hancin jariri daidai da kan nono sai ki shafa hancin sa da bakin nonon domin tayar masa sha'awar buda baki da zarar ya bude baki sai ki kawo shi kusa da nononki a hankali amma acikin lokaci zaki iya cigaba da rike kansa da hannu dama, don ki samu cikkaken dama akan yanda yake kama nono zaki iya ajiye hannunki idan kin gaji ko kuma kici gaba da rike nonon domin ki temaka masa ta hanyar samun madara ta hanyar matsa nonon kadan duma dukanin wannan hayoyi suna temakawa wajen sanya jariri yakama nono da kyau kuma yana hana uwa jin radadin shayar wa abu mafi muhimmanci shine nono ya shiga cikin bakin sosai ba kan nono kawai ba idan jariri ya kama da kyau uwa baza taji ciwo ba kuma madara zata fita cikin sauki

temakon gaggawa da ake bawa yara idan sun shaqe a wannan bidiyo an nuna mana yanda uba yake temakwa yar sa bayan ta shaqe buga bayan jariri yana haifar da girgiza mai karfi dakuma matsin lamba acikin hanyoyin numfashi wannan girgiza da matsin lamba na iya temakawa wajen fitoda abun da ya toshe a maƙogoron jariri da zarar an fito da wannan abun da ke toshe hanyar sa ta numfashi zai iya sake numfashin yadda ya kamata yadda ake yin haka da farko a tabbatar ka tallafa kan da wuyan jariri domin kada ya bugu ko yasami rauni duk yadda jariri ya fuskanci kasa ka daurashi akan gwuiwar hannunka ko bisa cinyarka sannan ka riƙe ƙirjinsa da hannunka guda daya kana riƙe da kansa da yatsunka sai kayi masa bugu a bayansa sau biyar da yatsa mai kauri musamman gefen tafin hannunka a tsakanin ka fadunsa ko wani bugu yazama da karfi da kulawa amma ba tare da cutarwa ba bayan ko wani bugu duba bakin sa ka gano me ya toshe maƙogoron ya fito idan bayan bugun baya son abun bai fita ba ana iya juya jariri da fuska sama domin cigaba da matakin kamar bugun ƙirji ka tuna yin wannan hanyar da kulawa na iya ceto rayuwar jariri mai sha numfashi amma dole ne a tabbatar da cewa ana goyon bayan kansa da wuya a lokacin aiwatar da wannan aikin idan kana so zan iya rubutawa wannan cikin salo takardan koyarwa ko bayanin asibiti yin wannan yana temakawa jariri fito da shi daga cikin hadarin shiga na shaƙewa wanda zai temaka mishi sosai wurin sake numfashi da fitowa daga abun da ya shaƙe da daga bakinsa

barkan mu da warhaka a wannan bidiyo an nuna mana yadda babban mutum yake shaƙewa da kuma hanyoyin da za'a bi don temaka masa idan mutum yana shaƙewa idan yana shaƙewa da tsanani sosai bazai iya yin magana ko fitar da sauti ba zai iya kama wuyansa da hannu fuskansa ta kumbura ko tari ja yana kallon tsoro sosai kuma yana fama da numfashi mutum na iya gwagwarmaya da numfashi fiye da zai iya numfa sawa saboda haka abu na farko shine ka kwatar da hankalinka mataki na farko da yakama ka dauka shine kaƙarfafa gwuiwarka suyi tari idan suna ita tari hakan na nufin suna da damar cire abun da ke hana numfashi amma idan basu iya tari to yakamata ka temaka musu da sauri abunda zaka fara yi shine saka hannu a ƙirjinsu sannan ka daka ka dakamu musu duka mai ƙarfi a baynasu wato tsakanin kafadarsu wannan ake kira bulak goros ka iya yin wannan dukar har sau biyar amma duk bayan kowanne ka duba ko abun da ya toshe maƙogoron su ya fita idan wannan baiyi aiki ba sai ka bi mataki na biyu da ake kira da adominal tros zaka daura hannunk daya cikin fasin hannu ka daura ajikin jibiyar su da kasan ƙirji sai ka ja ciki da sama a motsi kamar harafin j kayi wannan sosai har sau biyar ka maimaita wannan duka biyar a baya biyar a ciki da sama ka cigaba da duba idan abun da ya toshe maƙogoron ya fita idan mutum yafara yin sauti hakan yana nuna iska yana shiga da fita wannan alama ce maikyau amma idan mutum ya suma ko ya dena motsi sai ka kwantar da shi akasa cikin gaggawa ka kira motar asibiti nan da nan yana da kyau kira gaggawa tun daga farkon shaƙar idan kana da damar hakan musamman idan ka gama biyar na baya ba tare da nasara ba ka tina wannan duka biyar din d akeyi basu da hadari amma admoninal tros na iya haddasa rauni ya kamata mutum da akayi wa hakan ya je a duba shi a asibiti bayan an ceci ransa

gurbacewar ruwa da cututtuka dake yaduwa ta ruwa gurbacewa na nufin shigar da kayoyin cuta ko wani sinadari da ba'aso cikin ruwa da abincin mu wanda mutane ke amfani da shi akwai hanyoyi da dama da ke haddasa gurbacewan ruwan sha daya daga ciki manyan hanyoyin gurbacewan ruwa itace rashin inganttacen tsarin zubar da shara ko najasa idan ba'a tanaji hanyan da ta dace don zubar da najasa ba tana iya shiga cikin kasa ta hanyar rami ko tsagewar bututu hakan zai iya kaiwa ga gurbacewa rijiyoyi ko kuma wasu hanyoyin samun ruwan sha wani abu da ke hadda sa gurbacewar ruwan yin bayan gida ko fitsari cikin tafkuna ko guna ko rafuka hakan yana haifar da yaduwar kayoyin cuta cikin ruwa haka kuma zubar da tarkacen daddobi ruwan wankin gonaki gidajen kaji dana shanu cikin ruwa na da cikin abubuwan da ke gurbata ruwa idan aka zubar da shara daga masa'antu ko gonaki wanda ke dauke sinadarai masu hadari kamar irin gubar fulaye suma na gurbata ruwa da kuma haifar da matsalolin lafiya misali sinadarin macury wanda ke samu wa daga sharar masa'antu yana da illa ga jiki musamman kwakwalwa da jijiyoyi wani nau'in sharar masa'antu kamar daga masa'antar fata yana iya kunsar kwayoyin cutar wacce ke da matukar hadari da lafiyar mutane haka nan amfani da magungunan kashe kwari kamar ddt yana iya yaduwa cikin ruwa wanda ke haifar da tangarda a tsarin jiki har na harma da hadda sa cutar sankarau ruwan sha da ke kunshe da sinadari yana da yawa yana iya haifar da matsaloli irin su barna ga haqori kumburin kashi da kuma matsalolin jijyoyi wadannan duk suna da hadari ga lafiyar dan adam kuma idan ba'a dauki matakin kariya ba suna iya haifar da cuttutuka masu yaduwa masu yaduwa ta ruwa kamar cholera typhod da dai sauransu don haka yana muhimmanci a tabbatar da tsaftar ruwa da tsari hanyoyin zubar da shara domin kare lafiyar al'umman daga cuttuka masu yaduwa da ana kuma bukatar wayar da kai ga mutane domin ayyukan ke haddasa gubacewar ruwa

bayani akan keɓewa ga masu cutar corona virus wato covid 19 keɓewa hanya ce da ake amfani da ita domin ware mutane mutum ko mutane da ke dauke da wata cuta musamman idan tana iya yaduwa daga mutum zuwa mutum ana ware mutum domin hana yaduwar cutar zuwa ga wasu da basu kamu da cutar ba mutanen da aka tabbatar suna dauke da korona virus amma lafiyar su bata da tsanani har su iya zama agida ana bukatar su zauna a keɓe wato su keɓe kansu a gidajensu ko wani guri na musamman wannan keɓewa tana wajen dakile yaduwar cuta daga mutumin da yakamu zuwa wasu wadanda ke keɓe saboda cutar korona virus galibi su san su kasance suna da alamomi marasa tsanani kamar zazzabi majina ko tari kadan duk da haka ya wajaba su kula da lafiyar su sosai domin akwai yiwuwar cutar ta ya waita bazato ba tsammani yana matukar muhimmanci alura da alamomi da ke nuna cewa cutar na kara tsanani alamomin da zasu iya nuna hakan sun hada da wahalar numfashi karancin numfashi ko kuma hawan zafin jiki da baya raguwa idan mutum da ke cikin keɓewa ya fara da irin wadan nan alamomin ya kamata ya nemi kulawar likita cikin gaggagwa har ila yau kafin mutum yaje asibiti ko ya tafi wajen neman agaji yana muhimmanci ya sanar da ma'aikatan lafiya cewa yana cikin keɓewa saboda cutar covid 19 wannan zai temaka wajen kare lafiyar sauran mutane da ma'aikatan jinya daga kamuwa da cutar a lokacin da mutum ke cikin keɓewa dole ne yabi do koki ko ka'idoji kamar zama a gida ko a daki guda amfani da kayan tsafta rufe baki da hanci idan yana tari ko atishawa da kuma wanke hannu a kai akai da sabulu da ruwa kada ya rinka mu'amala da sauran yan gida sai in akwai bukatar gaggawa a lokacin sai a takunkumi a fuska a karshe keɓewa ba wai hukunci bane amma hanya ce ta kariya domin dakile yaduwar cuta kuma tana temakawa jama'a gaba daya wajen rage yaduwar cutar covid 19

ebola wata cuta ce dake tsoratar da mutane fiye da yawancin cututtuka domin suna jin tsoro sosai da zarar sunji sunan ta amma gaskiyar magana itace ba abu ne mai sauki mutum ya kamu da cutar ba idan mutum ya kamu da ita dole sai ya taba wani da ke nuna alamomin cutar wato wanda ke da zazzabi amai gudawa ko jini kuma dole sai ya taba jikin ruwa daga wannan mara lafiya jini yawu ko fitsari sannan wannan ruwan ya shiga cikin jikinsa ta hanyar bakin rauni, idanu ko hanci dan haka kasan wani yana da ebola ko yana nuna alamominta baza kaje ka tabashi ba abu mafi muhimmanci don da kile yaduwar cutar shine samun wuraren kula da lafiya na musamman da kayan kariya na musamman abun a takaice irin wannan gurare da kayan basu da yawa a kasashen yammacin afrika kamar yadda suke a kasashen da suka ci gaba kamar amurka da sifaniya a wadan nan kasashe masu cigaba idan aka gano mutum na dauke da cutar ebola ana sa shi cikin keɓeben wurin nan ne nan da nan likitoci da ma'aikatan jinya suna amfani da kayan kariya na musamman don su kare kansu daga kamuwa da cutar a irin wannan yana yi hadarin yaduwar cutar yanada kasa matuka amma matsalar itace yadda za'a iya tafiyar da irin wannan tsarin kasashen yammacin afrika kamar saliyo da libya da libaria inda yawanci asibitocin basu da kayan aiki na zamani hakan ne yasa cutar ta yadu da sauri a wadannan wurare a lokacin annoba yawan rashin ilimi game da cutar da kuma kyamar zuwa asibiti ya sa mutane da dama suka kamu da cutar a gane don haka abun da ya kamata a mayar da hankali a kai shine ya tabbatar cewa akwai isashen wuraren jinya da kayan kariya a afrika idan wannan an samu to ba'a ji tsoron ebola sosai ba domin wahalar cutar yadu idan aka dauki matakan kariya daidai

yadda ake daura bandeji wato elastic acikin kafa don rage kumburi lokacin da kafa ta kumbura amfanin da bandeji na elastic yana temakawa wajen rage kumburi da kuma bayar da tallafi ga gabobi da abun da ya shafa ga yadda ake amfani da irin wannan bandejin akai akai da farko dai a shumfuda kasan kafa da kyau sannan a daura karshen bandeji a karkashi kafa wannan yana temakawa tabbatar da cewa bandejin zai zona da kyau ba tare da zamewa ba bayan haka acigaba jujuya bandeji daga kasan kafa zuwa sama har ya kama gabanta yayin da ake jujjuya bandejin a tabbatar cewa anaja shi da karfi na matsakaici wato ba sosai ba kuma ba rauni ba domin kada ya hana jini yawo amma har yanzu yana bayar da tallafi daga nan sai a tsallaka a bayan ido idon sawu a zo gaba a gaban ta sannan a koma bayan ido sawu ta dayan gefen wannan hanyar tana temakawa wajen daideta matsin lamba da kuma tabbatar cewa bandejin bai motsi ko zamewa ba a sake dawo da bandeji din ta gaba a zagaye shi ta gefen idon sawu domin karfafa matsayin sa wannan zai sa a rufe gurin da kyau domin a hana motsin wanda zai iya kawo karin rauni bayan haka a cigaba da nanna dawa a idon sawo zuwa kana nan bangaren kafa wato daga gwuiwa kafa zuwa kasan gwuiwa a tabbatar cewa ana jera cewa ana gera bandejin daidai ba tare da sarari sosai ba ba tare da matse jiki fiye da kima ba a karshe dai sai a kulla karshen bandejin da abun daurewa ba ko kuma saukin nadewa bandeji din kanta a duba bandeji yana da kyau a jiki kuma a tabbatar cewa yatsun kafa basu fara jin basu fara yin ja ko yin sanyi ba alamomin cewa ana matsa jini sosai amfani da bandeji a irin wannan hanya yana temakawa sosai rage kumburin yana kara rauni da kuma saukin warwarewa warkewa idan ana bukatar

barka da zuwa video mu na gaggawar ficewa daga gini mafi ƙyawun hanya dan shiryawa ko wavve irin matsalar gaggawa itace karanta da fahimtar dokoki da shirin ficewa daga gini da kake ciki hakan ka tabbatar kasan hanyar fita da wuraran taran gaggawa da ake dasu a yankin ana nuna wuraran taro da alamomi na musamman hakanan hanyoyin fita na gaggawa sukan kasance da alamomi dake nuna inda suke wani lokacin akwai fiye da kofa ɗaya ta fita ka zaɓe hanyar da tafi lafiya da amincewa ya kamata kuma musan inda kayan kashe gobara dana agajin gaggawa suke a wajan aikin mu guraran da ake ajje kayan kashe gobara kamarsu su bututun ruwa dole ne su kasance a bayyane kuma babu wani abu dake hana zuwa garesu haka kuma dole a kiyaye wuraran da ake ajje kayan agaji na farko daga duk wani cikasa ko shinge dukkan alamomin fita da ƙufofin gaggawa dole ne su kasance a buɗe kuma babu shinge ko kayan dake toshe toshesu idan kaga wuta ko hayaƙi ka gargaɗi kowa da kowa anan take kowa ka kunna ƙararrawar gobara ko ka kira lambar gaggawa ta tara ɗaya ɗaya idan kasamu horo da ƙwarewa zaka iya amfani da kayan kashe gobara dan daƙile gobarar amma ka tabbatar cewa kana da hanyar fita da bata da cikas kafin yin haka idan baka iya shawo kan gobarar ba kabar ginin nan da nan idan aƙwai hanya ka rufe kofofi don hana ya ɗuwara hayaƙi da gobara idan kana cikin yankin dake cike da hayaƙi ka durkusa kasa domin nunfashi yafi sauƙi a ƙasa ka zaɓe hanya mafi kusa kuma mafi aminci don fita kada ka tsaya tara kayayyaki fita da gaggawa ka kwantar da hankali kada ka gudu ko ka hau leef bayan ka fita daga ginin kada ka koma ciki har sai an bada izini ka tsaya a wurin taron gaggawa har sai an bada umarni ko an tabbatar da cewa lafiya ta dawo idan kana da tambaya

yadda zaka kula da ƙuna na farko bayan saka ƙunewa daga rana wani lokacin mutane kan manta amfani da abun rufe rana kamar irinsu tabarau da sauransu lokacin da ka taɓa rana mai zafi bayan haka kana iya jin kamar wani abu yana kiranka ɗau amfani da abun rufe rana kone konan rana ana rarrabasu zuwa rukuni uku matakin farko mataki na biyu da kuma mataki na uku idan ƙunewar da ka samu tana cikin waɗannan rukunin uku musamman na farko dana biyu ana iya kula dasu a gida amma idan ƙunewar tafi karfin haka ya zama dole a garzaya asibiti ko cibiyar kiwan lafiya mafi kusa da zarar ansame ƙunewa abu na farko da yakama ta ayi shine saka yankin da abun ya shafa cikin ruwan sanyi na tsawan minti goma ko zuwa sha biyar ko har sai jin zafin ya ragu wannan yana taimakawa jikin mutun ya dena ya ɗuwa zafi zuwa sauran sassan fatan hakan yana da kyau a cire kayan kwalliya ko kayan ado dake kusa da yankin da abun ya shafa kamar zuben hannu ko ƴan kunne kafin yankin ya kumbura bayan haka ana iya shafa man alobera akan yankin da abun ya shafa domin rage raɗaɗi da kuma taimakawa wajan warkar da fatar man alobera na da sinadarin da ke taimakawa wajan sanyaya fata da hana cigaba da ƙunewa hakanan ya zama dole a rufe wurin da da ƙyalle me tsafta da bushasshan don hana ƙarin cutarwa ko kamuwa da ƙwayoyin cuta idan ƙunewar ta buɗe fatar jiki ko kuma aƙwai rauni a wanke yankin da ruwa da sabulo mai laushi cikin sauƙi kamar yadda ake yi ga kananan rauni amma a guje amfani da man shanu ko ƙanƙara akan fatar da aka ƙune wannan yana iya ƙara tsananta raɗaɗi ko sa fatar ta zama wani duhu wannan bayani yana da mahimmanci musamman domin kaucewa ko wanne ƙunewar farko ko rage matsaloli idan ansamu idan baka da tabbacin matakin da ya dace da kai kada kayi jinkiri sai ka gaggauta zuwa asibiti me kusa don samun kulawar gaggawa kula da fata da lafiyar jiki yana buƙatar tsaro da sanin yadda riƙe bada taimakon farko lokacin gaggawa

bayani akan alamomin tsagewar ƙashi cikin jiki tsagewar ƙashi na na daga cikin raunika masu tsanani da mutun zai iya fuskanta kuma yana faruwa lokaci da ƙashi ya karye ko ya rabe ɗaya daga cikin alamomi na farko tsagewar ƙashi shine zafi me tsanani wannan zafin yana bayyana ne wurin da raunin ke faruwa kuma yana iya haifar da jin raɗaɗi ko kumburi a yankin haka kuma gurin da aka samu tsagewar ƙashi yana iya yin sanyi ko ya kumbura sannan mutun zai riƙa jin zafi sosai musamman idan antaɓa yankin wani lokacin zafin yana da tsanani har mutun baya iya motsa hannun ko ƙafarsa idan raunin ya shafi hannu ko ƙafafu rashin iya amfani da sassan jikin da aka samu rauni yana ɗaya daga cikin manyan alamomin tsagewar ƙashi wani muhimmin alamar da ake iya gani shine canjin yanayin suffar yankin da aka samu rauni wurin na iya ƙanƙancewa ko fitowa da wani salo daba na jiki ba wannan yana faruwa ne saboda ƙashin da ya ƙarye yakan motsa daga matsayinsa na asali yana sa wurin yayi kama da ya canza siffa a wasu lokuta ana iya samun tsagewar ƙashi inda ƙashin ya karye inda ƙashin ya karye gida uku ko fiye wannan na nufin cewa ƙashin be tsaya ko karyewa sau ɗaya kawai ba sai ya karye gida uku ko sama da hakan wannan na ƙara tsananta halin da mutun ke ciki kuma yana buƙatar kulawa ta musamman daga likita a ƙarshe dsi ana iya samun tsagewar ƙashi sakamakon bugun daya tsananta har ya tsaga ƙashin dake cikin jikin mutun wannan yana faruwa ne idan mutun ya faɗi daga wani matsayi ko an buge jikinsa ko ƙarfi kamar a hatsarin mota ko na wasan motsa jiki wani lokaci jijiyoyi ko tsokoki dake kewaye da ƙashin sukan yage ko su tsinke wanda hakan ke ƙara tsananin rauni saboda haka idan mutun ya fuskanci irin waɗannan alamomi bayan wata haɗuwa ko raunuwa yana da muhimmanci ya ne taimakon likita cikin gaggawa domin duba lafiyar ƙashi da kuma tabbatar da irin tsagewar da ya faru

barka da war haka a yau zamuyi bayani a sauƙaƙe game da fahimtar binciken lafiya na cikakƙan jiki menene master heath check up master health check up wata shiri ce da aka tanadar wadda ke kunshe da da gwaje gwaje na jiki gaba ɗaya domin tantance lafiyar mutun ta fannoni daban daban wannan gwaji na taimakawa wajan gano ko wanne sashe jiki na aiki yadda ya kamata gwajin na kunshe da binciken yadda ƙuda ke aikii hanta matakin kitse a jiki da hoto gwajin sikarin a cikin jini da sauransu anayin wannan gwaji ne ga duka maza da mata kuma yana da cikakƙin bayani a cikinsa meyasa ya kamata ayi wannan binci kyan a zamanin yau saboda irin rayuwar gaggawa da abinci mara kyau da mutane ke ci musamman a birane lafiyar mutane na fuskantan barazana matsalolin hawan jini ciwan sugar da nau'ikan cututtuka kamar cancer suna ƙaruwa mafi yawan waɗannan cututtuk basuda alamomi a farkon lokaci kuma idan ba a gano su da wuri ba suna iya rikeɗewa zuwa matsala mai tsanani saboda haka yana da matuƙar mahimmanci a riƙa yin wannan bincike lokaci lokaci domin kaucewa irin waɗannan matsaloli haka kuma masu ƙiba masu shan taba ko giya rashin motsa jiki da wasu tarihin cuta a cikin danginsu suma suna da buƙatar yin wannan gwajin muhimmancin yin wannan gwajin yana da mutuƙar amfani wajan gano cuta ko kuma alamomin farko na cuta yin wannan bincike lokaci lokaci na bayar da cikakkyan bayani kan lafiyar mutun ta hanyar auna abubuwa kamar matakin sukari a jini kitse nauyin jiki da hawan jini yin wannan gwajin na taimakawa wajan samar da magani mafi dacewa idan aƙwai wata matsala da ta jima tana damuwa mutun tattaunawa da likita domin samun ƙarin bayani ko shawarwari akan wasu matsalolin lafiya da kake dasu yin wa innan zasu taimaka sosai wajan gano cututtuka da suke cikin jikin mutun

muhimmancin duba lafiya akai akai da gwaje gwaje yin duba lafiya jiki akai akai da yin wasui muhimmin gwaje gwaje yana taimakawa wajan gano matsaloli kafin su tsananta ko su fara gaba daya wannan na nufin cewa idan aka gano wata matsala tun da wuri aƙwai damar samun magani da warkewa cikin sauƙi gwaje gwaje da duba lafiyar da mutun ke buƙata na danganta da shekaru yanayin lafiyar sa tarihin cututtuka a cikin danginsa da kuma irin salan rayuwarsa irin abincin da yake ci yadda yake motsa jiki ko yana shan taba sigari ko a'a don yin amfani da duba lafiyar da zakaje da zakaje yi gaba yana da muhimmanci ka shirya kafin tafiya ɗaya daga cikin mahimmancin abubuwan da yakamata kayi shine binciken tarihin cutar iyali ka bincike idan aƙwai wasu cututtuka da suka yawaita a cikin danginku kamar ciwan sugar ciwan zuciya ciwan hawan jini da dai sauransu wannan yana taimakawa likita wajan fahimtar irin cututtukan da tafi haɗari dasu domin a fara kula tun da wuri ka duba idan ka cancanta da yin wasu gwaje gwaje ko allurar riga kafi ka bincika idan lokacin yin wasu gwaje gwaje kamar gwajin jini gwajin hawan jini ko kuma allurar riga kafi kamar ta cutar hypatatize B ko kuma mura yayi hakanan mata na iya buƙatar gwajin nono ko mahaifa idan sukai wasu shekaru rubuta tambayoyi ko matsalolin lafiya da kake buƙata fuskanta yin waɗannan abubuwan kafin zuwa duba lafiya zai taimaka wajan tabbatar da cewa ka samu cikakkyan bayani daga wajan likita kuma zai taimakawa likita ya fahimce ka sosai yin haka naƙara lafiyarka gaba ɗaya kuma yana rage haɗarin kamuwa da cututtuka masu tsanani a gaba lafiya itace ginshiƙin rayuwa don haka a kula da ita tun kafin ta taɓarɓare

mu duka muna da rawar da zamu taka wajan kare al'uma daga kamuwa da cutar ƙan jamau da sauran cututtuka deep plan planing waves yana taimakawa ko yana tabbatar da cewa kasan idan akana da cutar ƙan jamau ko kuma kana iya ya ɗashi muna tattauna wannan al'amari kana iya amfani da condom ko man shafawa lokacin da kake jima'i wannan yana kare kai da abokin jima'inka daga kamuwa da cutar ƙan jamau da kuma wasu cututtuka kamar glamidia gloria da sauran alamomin cuta idan kana amfani da muyagun ƙwayoyi ta hanyar allura to ka tabbatar kullin kana amfani da saban allura da kayan amfani saboda ko da ɗan ƙaramin jini ne yana iya ɗauke da cutar ƙan jamau ko kuma wasu cututtuka kamar irin ciwan hanta da sauransu amma idan ka manta kayi amfani da condom ko kuma baka dashi a lukacin ko ka raba allura da wani kada kaji kunya har yanzu aƙwai hanyoyi da zaka iya daƙile ya ɗuwar ciwan ƙan jamau bayan haɗari ya faru aƙwai magan da ake kira pep wannan magani ne daya kamata a farai sha cikin awa saba'in da biyu bayan wani haɗari da ka iya haddasa kamuwa da ciwan ƙan jamau dole ne a sha maganin kullin har na tsawan wata guda aƙwai wani magani kuma da ake kira da crap wannan magani ne da ake sha kafin a shiga haɗari domin yana rage yuwuwar kamuwa da ciwan ƙan jamau kusan kashi ɗarii ka tattauna da likitanka dan sanin ko rep ya dace da kai wata hanya kuma da ake amfani da ita dan ya ɗuwar cutar ƙan jamau itace maganin cutan ƙan jamau wanda ke da cutan ƙan jamau yana iya shan magani domin rage yawan ƙwayar cutar a cikin jini da sauran ruwan jiki har zuwa matakin da baza a iya gano wa ba idan ya kai wannan matsayii bazai iya yaɗa cutar ga abokan jima'insa ba wannan shi ake kira da U plus U KO u ikosto U domin ƙarin bayani kan yadda zaka kare kanka daga cutar ƙan jamau da kuma yadda zaka kare abokan zamanka ka tuntuɓi asibiti

idan kana allurar miyagun ƙwayoyi ko kuma kana jima'i akai akai aƙwai hanyoyi da dama da zaka iya bi don kare kanka daga kamuwa daga cutar ƙan jamau zaka iya amfani da rubar condom a kowanne lokaci da kake yin jima'i kada kaɓa raba allura ko kayan allurar ƙwayoyi da wani hakanan zaka iya shan magani mai suna rep idan ana shan wannan magani kamar yadda likita ya tsara yana da matuƙar tasiri wajan hana kamuwa da cutar ƙan jamau ta hanyar jima'i ko amfani da allurar ƙwayoyi hakanan zaka iya yin gwajin wasu cututtuka masu ya ɗuwa ta jima'i da samun magani domin samun irin waɗannan cututtuka na iya ƙara yuwuwar kamuwa da cutar ƙan jamau zaka kuma iya zaɓar wasu hanyoyin jima'i da suke da ƙarancin haɗarin kamuwa da cutar ƙan jamau kamar jima'i amma ka tuna cewa wa innan hanyoyi suna iya sadar da wasu cututtuka kamar gloria flamidia da dai sauransu idan kana allurar ƙwayoyi zaka iya rage haɗarin kamuwa da cutar ƙan jamau ta hanyar amfani da sabbin allura ko kuma tsaftace allurar da kake amfani da ita da ruwan me tsafta idan abokin jima'inka nada cutar ƙan jamau ka ƙarfafa masa gwiwa da ya cigaba da shan magugunan cutan ƙan jamau waɗannan magunguna na iya hana ya watsa cutar ga wasu domin ƙarin bayani kan hanyoyin kare kai daga cuta mutun zai iya ziyartar asibitoci da suke kusa dashi cutar ƙan jamau cutace mai haɗari sosai

Rawar da kake takawa a matsayin ma'aikacin tsabtacha hotel a lokacin gobara a matsayin ka a ma'aikacin tsabtata hotel kai ne ido da kune na hotel din. Wata gaggawa ta taso, idan ka lura da hayaki ko kamshin konewa, ka hanzarta kunna kararrawar gobara ta hanyar ja da maballin kira na gaggawa mafi kusa, Wannan zai sanar da kungiyar agajin gaggawa ta hotel wanda zata zo ta bincike asalin gobara. Bayan haka, ka kira layin gaggawa na hotel domin sanar da su halin da ake ciki, idan ze yuhu ka hana baki da sauran ma'aikata ku yanken da ake zargi da gobara. Ka tabbatar an fitar da kowa, daga wajen zuwa wuri mafi aminci da kanka ma ka fita daga wurin ka daka bude takoki a maimakon haka, ka rufe duk wane taga da kofa da ka gani a bude. Ka tuna cewa a lokacin gobara, abu mafi mahimmanci shi ne kare rayuwa haka kuma, za ka iya hana tashin gobara idan ka riga bayar da rohoto, kan dukka wani abu da ze iya haifar da hadari ko halayen da baza su dace ba ga shuwagaban ka. Idan kana aiki da sunadarai masu konewa, ka tabbatar kana biye, da duka dokoki da umarni da suka dace. Hotel yana dogara da kai domin tabbatar da aminci ka halarce duk gwajin atusayan gobara kuma ka koyi yadda ake amfani da na'ura kashe gobara don amfanin idan bukata ta taso. ka lura da komai, ka sanar da gaggawa, idan kana cikin shiri da hankali zaka iya ceton rayuwan al'umma. Don gobara ba abu bane mai kyau

Covid 19 shi ne takaittacen suna ga cutar da aka fi sani Corona virus disease dubu biyu da sha tara Corona virus, wata babban kungiya ce ta kwayyoyin cuta masu kama da juna wasu daga cikin cikin su suna iya kamuwa da mutane da wanda ke haddasa corona virus ana kiran sa da corona virus suna da suna corona ne saboda kaman waya da suke da ita a saman su wadanda ake ko A cikin kwayar cutar akwai kayan gado da kwayoyin halita da ake kira da wadanda ka dauka da gadoji Wadannan gadoji, suna dauke da bayanai da kwayar cuta ke amfani da su wajen haifar da sabbin kwayoyin cuta kwayar cutan na iya kam, kama ka idan ta shiga bakin ka, hanchin ka, ko a cikin jikin ka din cutan na haduwa da wani dake samun kwayan halitar ka wannan yana iya ba kwayar cutar daman shiga cikin kwayar halitar. Hanyoyin da cutar ke shiga kwayar halita guda biyu ne iya haduwa da kai tsaye d kwwayar ta bude kwayar ta fita ta fitar da gado din ta ko kuma kwayar halitar da ta dauke kayar cutar ciki ta hanyar kunsheta a cikin wata jak Bayan ta shiga, sai kwayar cutan ta hadu da jakar sannan ta sake kwayoyin gadon ta sannan gado din za su fara amfani da wata kaya a cikin kwayar ka da ake kira da domin sabbabin kwayoyin cuta Wannan sabobin kwayoyin cuta za zasu koma kwayar halita su fitar domin su sake kamuwa da wasu kwayoyin. A lokaci guda da suka rage a samar kwayar da aka kamu da cutar na iya hada Haddasa haduwa da kwayoyi masu lafiya dake kusa su hada su wuri guda, su zama wata babbar kwaya wannan kuma wata hanya ce da take cutar da kai ke iya yaduwa da kwaya zuwa kwaya Mutani na iya kasancewa da cutar covid nineteen na tsowon kwanaki biyu zuwa sha fara ganin al'amomin ta. Babban alamar cutan, sune zazzabi, tari, da kuma wahalan numfashi. Wasu lamomi na iya hadawa da gajiya, ciwon jiki, cinkosan hanci ciwon makokoro, gudawa ko amai, rashin jin yunwa da rashin jin kamshi, Yawancin mutane sukan fi samun matsalan lafiya me sauki kuma su iya warkewa a gida wasu kuma ba zasu nuna alama ba kuma su samu da cutan tare da bayyana ta ba amma idan kana da matsalan jan numfashi ko wata alama me tsanani ka kira likita ko asibiti za su gaya maka abin da ya kamata ka yi da mafi yawan mutane da suka kamu da cutar, hadarin samun ciwon da yayi tsanani beyi yawa ba amma mutane da suka haura shekaran su tun na da yuhuwar kamuwa da ciwon, mai tsanani. Haka kuma mutane ko wane irin shekaru da suke da wasu cututuka kamar cutar huhu asuma, cuttutukan zuciya, ciwon shuga kiba me tsanana cutan koda ko hanta da kuma masu raunin garkuwan jiki. saboda magunguna masu rauni kamar masu junya na cutar daji ko kuma ciwon kanjamau ko da be kai cikin yana da mahimmanci ka riga bin ka'idodin kariya kaman mutane da tazaran tazara me nisa mita biyu ko kafa shida wannan yana taimakawa wajen hana haduwan cuta da kuma kare kanka da wasu daga kamuwa

A lokacin da mutum ya shaka iska, tana shiga ta bakin sa ko hancin sa ta gangara cikin hanyoyin iska har zuwa cikin huhu. A cikin huhu akwai wasu kananan kwayoyin iska da ake kira da ko wadannan kwayoyin iska suna zagaye da kananan jijiyoyin jini a nan ne iska me karfin oxygen ke wucewa daga cikin huhu zuwa cikin jini domin ya isa sasan jiki daban daban. A lokaci guda, carbondioxide wata irin iska me guba, da jiki ya, da jiki ya tsarafa, ana fitar da ita ta hanyar numfashi covid nineteen wata cuta ce wani kayar cuta me suna ke haifarwa wannan kwayar cuta, tana kamuwa da tsasan jiki ta hanyar shiga cikin kwayoyi hanyoyin iska ta han ta hanyar manne ma wani sunadari da ake kira da wasu sunadarai da ke samu wadannan kwayoyi. wannan sunadarin kamar kofa ne da kwayar cutan ke amfani da shi waje shiga cikin kwayoyin domin ta ta hayayafar da kanta. Da zaran kwayan cutan ta shiga, tana haddasa yaduwan kwayoyin cuta, da kuma daukar garkuwan jiki. Wannan martani yana haddasa kumburi wannan kumburi da kwayan cutar suka haifar na iya lalata wadannan kwayoyin iska a cikin huhu A wasu lokuta za su iya killacewa su kumbura ko su cika su cika da ruwa wannan yana hana iskar oxygen shiga cikin jiki ta hanyar jini yadda ya kamata yayin da matakin iskan oxygen a jini ya ragu, mutum na iya fara jin shakar iska da wuya a yanayi me tsanani, mutum na iya bukatan taimako, irin na'ura me taimakawa numfashi domin rayuwa A daidai wannan lokaci, garkuwan jikin mutum tana kokari yakar kwayar cutar ta hanyar kara kumburi amma a wasu wannan matani yana wuce kima yana haddasa babban matsala masana sun gano cewa, na faruwa ne domin kwayar cutan tana amfani da wajen shiga jiki. Alhali, yana taka muhimmiyar rawa wajen rage kumburi Idan wannan sunadari s two ya sami cikas saboda kwayar cutar kumburi ze iya fita har ya wanda hakan ke haifar da matsalan

Yawancin kwayoyin cuta da ke duniyar mu ba sa cutar da mutane. A maimakon haka, suna da amfani ga rayuwa. Amma akwai wasu kadan daga cikin su da ke da hadda su cututtuka a cikin, a cikin dan Adam, Wadan da ake kira wadan da ake kira kwayoyin cuta masu cutarwa. Idan mutum ya kamu da irin wadannan cututtuka, sau dayawa, ana amfani da antibiotics domin warkar da su. Wannan sunadarai yana kashe kwayoyin cuta ta hanyar hana su samar da bangon cell din su, ko kuma ta hanyar kirkirar rami a cikin, cikin mutum. Wanda hakan ke sa abubuwa masu muhimmanci su fita daga cikin cell din mutum. Wasu daga cikin anitbiotics ba sa kashe kwayoyin cuta kai tsaye. Sai dai su hana su girma ko kuma yaduwa. Hakan yana faruwa ta hanyar kai hari ga DNA din kwayar cuta. Ana fasarar sa zuwa RNA ko kuma hana su kirkirar frotin. frotin wanda ke da matukar muhimmanci ga rayuwar kwayayar cutar. Ko da yake antibiotics na da karfi sosai wajen karar, yakar cutar, wasu kwayoyin cuta sun riga sun samu juriya ga dukan irin antibiotics da aka da ake da su a yanzu. Wannan matsala ta haifar da gaggawa bukatar gano sabbin hanyoyi don yakar irin wadannan kwayoyin cuta da ke da juriya. Yawancin antibiotics da ake amfani da su a asibitoci, ana samun su ne daga wasu irin kwayoyin cuta da basu da hatsari ga mutum wadan da ake kira "actinomyces". Wadannan kwayoyin cuta na rayuwa ne a cikin kasa, na rayuwa ne a cikin kasa. Amma da a mada, teku ko ma cikin wasu saurai da wasu kwayoyin halita kamar kwari. Sabo da haka, masana suna kokarin kebance sabin nau'ikan wannan cuta daga irin wadannan muhallin domin bincika ko su- suna da damar samar da sabin antibiotics. Wai fa wannan bincike i Wai fa wannan bincike ita ce a samar da sabin magunaguna da zasu iya yakar kwayoyin cuta masu juriya da suka gagari ko duk maganin da aka da, da ake da su a yanzu. Yin haka zai taimaka wajen maganca barazana da ke tunkarin lafiyar jama'a a duniya baki daya. Wannan yana da matukar muhimmanci musamman a wannan lokaci da duniya ke fuskantan karancin antibiotics masu tasiri.

Bayani akan atcishawa attishawa ko kuma tari. Attishawa ko tari hanya ce da jikin dan Adam Attishawa ko tari wata hanya ne da dan Adam ke amfani da ita wajen fitar da iska daga cikin kugu, cikin sauri sosai ta hanyan epiglotis domin tsarkare hanyoyin numfashi daga abubuwa da ba a so. Idan aka kwatanta saurin attishawa ko tari, da gudun kwallon tenis, ko baseball ko baseball, attishawa na da sauri sosai fiye da su. Wannan yana nufin attishawa ko tari ta na da karfi. Kafin a samu attishawa ko tari, dole ne wasu abubuwa su Kafin a samu attishawa ko tari, dole ne wasu abubuwa su faru a jikin mutum. Misali, idan ruwa ya shiga cikin wato bututun numfashi, hakan yana iya, haddasa attishawa domin jiki yana dauken hakan a matsayin barazana. Wannan ya tayar da martannan attishawa ko tari. Da fari, bututun murya sukan bude sosai domin barin iska ta shiga cikin kugun, cikin yawa. Bayan haka, wanda ke rufe hanyar numfashi lokacin yana rufewa domin yana hana wani abu shiga kugun. A lokaci guda, sokoki daga ciki kamar na ciki da na kugu suna matsewa da karfi suna kara matsan suna kara matsan lamba a baya. Dazaran wannan matsan lamba ya karu sosai, wannan bututun da ke rufe hanyan numfashi lokacin haniya zai bude kwatsam. Iska zata fito da karfi sosai cikin sauri fiye da yada ake sammani. Wannan iska dake fita cikin sauri tana fasa ko fitar da duk wani abunda ke hana numfashi ko ke damun hanyoyin numfashi kamar kura kuma, ko wani abu; kamar kura kuma, ko wani abu. sannan mutum zai ji sauki wajen numfashi. Attishawa ko tari wata hanya ce ta kariya da jikin dan Adam ke amfani da ita don kare kansa daga abubuwa da ke iya, hadda su cututtuka ko matsalolin numfashi, ba wai kaya, kawai alamomin rashin lafiya ba ce. A a! Wani lokaci hanya ce ka jiki na tsabtacce kansa daga cututtuka ko gurbataccen sunadari da muke shaka ko halliya. shaka ko hadiya ba da gangan ba Saboda haka, duk lokacin da mutum yayi attishawa ko tari, yana da kyau ya rufe bakin sa ko gwiwar sa domin hana yaduwar kwayoyin cuta kamar su

Ebola wata cuta ne me saurin yaduwa kuma tana da matukar hadari da rayuwan dan adam Wannan cuta, tana kama mutum ne ta hanyar hulda da jinin mutum me dauke da cutar. Jinin dabbobi da suka kamu da ita, ko kuma abubuwa da suka da jini, majina ko tabo sauran ruwa daga jikin me cutan. Mutane da suka kamu da cutar ebola, basu fara yadda ta ba har sai sun fara nuna alamomi alamomin cutan suna bayyana tsakanin kwanaki, biyu zuwa ishirin da daya bayan kamuwa da ita amma mafi yawancin kwanaki takwas zuwa goma wannan cuta tana kai ga kwayoyin garkuwan jiki wadanda sune ke taimaka wajen biki, wajen kare kansa daga cuttutuka. A mafi yawan cin lokuta, garkuwan jiki tana kara karfi don yaki da cuttutuka amma cutar ebola, tana da dabara ta yadda take keta wannan kariya ta jiki yana iya lalata ko kase kwayoyin garkuwa wanda da hakan kan sa mutum ya kasa kare kansa ko kuma hakan na iya kaiwa ga mutuwa. Alamon farko na cutan sun hada da zazzabi me zafi, da gagawa jin kasala ko ciwon suka, ciwon kai da kuma ciwon makokoro, bayan wadannan alamomi, cutan tana cigaba da lalata kwayoyin dake kara jijiyoyin jini a jikin mutum Idan hakan ya faru yana haddasa zuban jini daga hanci, baki, idanu ko cikin fisari da bayan gida sauran alamomi sun hada da kumburi, amai gudawa, rashin ruwa a jiki wato da kuma fadiwan karfi gabadaya wani abu abun damuwa shi ne yadda cutar ke yaduwa cikin sauri musamman a wurare da ba a dauki matakin kariya ba ma'aikatan lafiya na iya kamuwa da cutan idan basuyi amfani da kayan kariya ba saboda haka yana da matukar mahimmanci a dauki matakan kariya kaman wanke hanu da sabulu wa hulda da jini ko jinin wanda ke da cutan da kuma kin amfani da kayan da aka taba su babu magani kai tsaye da cutan ebola amma ana iya kula da marasa lafiya, ta hanyar bayar da ruwa da abinci da, da alamomi da kuma taimaka wa jiki wajen yaki da cuta. Kariya ce mafi muhimmanci yana yana hana yaduwan cutan yafi sauki

Yadda ake warkar da cutar siphilis. Siphillis cuta ce dake yaduwa ta hanyar wadda kwayar cuta me suna ke haifarwa abun farin ciki shi ne syphilis na da saukin warkewa idan aka gano ta da wuri kuma aka fara magani cikin gaggawa. A mafi yawan lokuta ana warkar da syphillis ta hanyan yin allurar maganin rigakafi kwayoyin cuta ana yin wannan allura ne cikin kuma sau daya kawai ake yin ta a mafi yawancin mutakan farko, na cutar Wannan magani yana da inganci sosai wajen kashe kwayar cutar daga jikin mutum amma idan mutum yana da rashin lafiyar da ke hana magani ko kuma yana da wane dalilin na rashin iya amfani da shi za a bashi wani nau'in magani na daban da ake shan a matsayin kwaya. wannan magani ma yana da tasiri wajen warkar da cutar sai dai yana daukar kwanaki kadan kafin a gama shan su gabadaya dangane da matakin da cutar ta kai a jiki yawan lokuta da ake bukatar yin magani ya dogara da tsowon lokacin da mutum ya dauka da cutan kafin a gano ta idan an gano syphillis da wuri, sau daya kawai ake bukatan yin allura idan an juma da kamuwa da cutan, kafin a gano ta, ana iya bukatan karin allura ko karin kwanaki na shan magani. Bayan an gama shan magani ko yin allura, asibiti ko cibiyar lafiya za su bukaci mutum ya dawo bayan makonni sha biyu ko wata uku domin a sake yin gwaji don tabbatar da cewa cutar ta arke gabadaya Wannan matakin yana da matukar muhimmanci saboda yana tabbatar da ingancin magani kuma yana hana yaduwar cutar ga wasu mutane A karshe, yana da matukar muhimmanci mutum ya nisance jima'i har sai an tabbatar da cewa ya warke gabadaya daga syphillis haka kuma abokan jima'in mutum ma su suma su, ya kamata su je a gwada su domin kada cutar ta cigaba da yaduwa cikin jama'a